Egi n'emeeri ehandikiirweho ekigambo "IMPALA CAPE TOWN" aha rubaju hariho ezindi emeeri na kunu omu maisho ziri aha maizi aha nyanja, kandi ziriyo nizikoresibwa kutega eby'enyanja ahabwokuba nindeebaho obutimba, obutimba bw'okutega ebyenyanja

Ebihingwa bihingirwe omu mushororongo kandi n'amajaani gahingire omu mushororongo kandi ahantu hahango omu rubaju rwago harimu emiti ninga ekibira, ekibira ky'omu rubaju kyetorirwe amajaani kandi harimu akashana akarimu nikateerateramu, harimu akashana.

Emotoka ningwa Kandi eriho omutaka aha mutwe eine emiziga ebiri enyima eri omwishwa, omwishwa ahakutuura ebinyamishwa Kandi egi emotoka nekira kukoresebwa abantu abakuba nibaza kurambura kureeba ebinyamishwa. Omwishwa omu harimu emiti. Harimu emiti erikuba ekurire mu hamwe n'obunyaatsi buringwa obu enyamaishwa obuzirikurya ho kandi obuseeri omu bicu harimu omwezi guriyo niguhingura.

Abashaija babiri niga abatsigazi babiri bari aha nyanja niga bari aha maizi bari omu kaato nibagyenda omu maizi omwo harimu ebinyamaishwa harimu eshere erikutura omu maizi kandi eshere ezi ziri hamwe omu maizi. Abashaija nabo barimu nibateega ebyenyanja oriya nareebeka kuba nateega akatimba omu maizi kugira ngu bagire eby'enyanja ebi bakwata.

Abatsigazi bari aha kuzaana omuzaano gw'engaro bajwire yunifomu harimu abakutukura kandi n'abakwiragura nibazaana omupiira ogw'engaro bariyo nibagurwanira oriya ariyo naarwanira omupiira ogu nayenda kumuteera ahansi nibazana omuzaano gwokufukaana, boona nibafukaana kufuna omupiira bari aha kishaayi kandi enyima yaabo ninga kuriya omu maisho hariyo abantu abariyo nibabareba barikufukaana.

Omwojo ajwaire enkaito n'empare nana empare ajwaire giravuzi omu ngaro ajwaire nana giravuzi z'okuteera ebikonde nikyoreka ari omukwega kuteera ebikonde nayegyera aha miziga y'emotoka akihanikire ahaiguru ari omukizimbe ariyo nagyezaho kwega kugira ngu agume naateera ebitomi aha miziga y'emotoka.

Omushaija ajwaire esaati n'empare kandi akwaitse esiimu omu ngaro eine na n'eshaaha aha mukono ariyo nareeba aha siimu yeeye ari omu kikaari kandi ahu ayemereire embuga etandarize.

Abaana bari omu muhanda, barotami kandi abamwe bashutami kandi abamwe beemereire kandi nibareebeka kugira ebi bariyo nibarya kandi kushemererwa, ondiijo ariyo naazaana, ariyo naazaana emizaano ondiijo aine akacupa k'amaizi kataire omu kanwa kandi bari nk'abashemereirwe haine abari enyima batekire amaju omu rubaju rw'omuhanda harimu ebishaka ninga ekiti ninga akati aku barikweta ak'ebishaka

Ekimotoka kya dayana kyekoreire ekimotoka aha mutwe . Kyekoreire ekimotoka ekikukoresebwa omu kukora enguuto ninga omu kukora oruguuto. Hariho omushaija akiriho Kandi ondijo ayemereire aha rubaju hariho na piki eriyo nevuga omukazi ajwire ekijwaro kikumushweka omutwe kwenda ngu gutakafuna butandwa bagwa ahansi enyuma hariyo amaju na emiti.

Aba n'abaserukare b’eihanga erya Uganda kandi biine akabonero ak'ebindeera ya Uganda aha bijwaro byabo kandi bajwaire n'obukofiira aha mutwe gwabo kandi bataire layini haine ariyo nagyezaho kubaramutsya.

Ezi ni shumbusha zikozirwe omu busaza ninga omu nyama ninga omuri buto . Za shumbusha ni nyingi Kandi nizibasa kuba ziri ezokuribwa . Ogwe azikwaitse azitiire ahantu hamwe nikyoreka ngu naziguza ninga nazendamu akasente ziri aha rugari.

Ogu ni omukazi. Ni omukazi ayeshangiire omutwe kandi ari aha kaato. Naarebeka kuba aine ebijuma, eminekye, wotameroni, ipapari, emiyembe. Ainemu amaizi nabaasa kuba yabiire naruga omu katare ninga naaza omu katare. Hariho erindi eryaato erimui aha rubaju. Nikimanyisa ogu omwanya nibagukoresa munonga abantu abarikutuura aha.

Amaizi g'omugyera mingi nana emiti kiri nka ekibira n'ekibira harimu amaizi agarikukiraba rw'agati maingi, amaizi nana emiti, amaizi nimingi nigirukanga munonga gaine amaani kurugitira ahu kigariyo nigakora hariya hati.

Omuntu aha mwaaro ari ahi barikutegyera ebyenyanja kandi hariho na ababariya aba kujuba ebyenyanja kubyiiha omu maizi. Bari aho nibatereza obwaato bwabo. Nindeeba amaizi kuriya bombekireyo ekisiika hariyo nana omuti hariyo n'omuti oguri kuriya. Kuriya hariyo endijo emiti hamwe na amaizi.

Abaana b'abaishiki n’aboojo abatakwingana mu myaka abaraingwa n'abagufu harimu omwojo omuraingwa ajwaire ekofiira aha mutwe aheekire na n'eshaaho aha mabega eine akatambara omu shaaho nagyezaho kuhandika aha maisho gaabo arikubasinga ebiraagi, abaana nibareebeka kuba abashemerirwe kandi bari omu mwanya aha rubaju rw'oruguuto nari aha muhanda.

Omujungu, omujungu aine eshaaha aha mukono kandi ari aha nyanja aine akooma k'okukoresibwa kuteega ebyenyanja omu maizi bwenu ekyariyo nakora ezi shaaha eriyo nagyezaho kukwata nari kwiiha ebyenyanja omu maizi ahari aine omukono guriho n'obwooya.

Ogu n'omwanya gutunguukire gw'omutauni gweherereire etauni hariho oruguuto orweitaka kandi hariho oruguuto orutandaarize, abantu obuseeri aha kagongo hariyo amaju maingi g'abantu kandi harimu nana emotoka nana abantu bari aha kutambura ebyapa

Omuteeki nagyezaho kuteeka enkoko niga okugyotsya ariyo nagyotsya arikukoresa amashanyarazi kandi nihareebeka kuba hariho n'abandi bantu nka kuriya hariyo abandi bantu omu maisho ge aha meeza hariho obucuupa bw'amaizi ekikworeka ngu neyo okuguza niga kuheereza abantu.

Egi n'enjojo, n'enjojo einami eri aha kurya ebinyaatsi n'enjojo emwe eri omu binyaatsi akarimi kaayo nikareebeka kuba nikaronda ebinyaatsi niga kari aha kucwa eby'okurya kwenda ngu eteeke omunda koona noreeba kari ahansi hariya nindeebaho ekisharara nindeeba amapapa g'ekisharara mbwenu nikimanyisa eheeri hariho ebinyaatsi hanu hari n'ekisharara hariho n'amaizi kandi nindeebaho amareebe mbwenu nikimanyisa terimu binyaatsi honka niga eri n'aha mwanya guriho nk'amaizi g'omu kisharara.

Egi n'entebe y'amaguru anaana kandi eine eky'okwegamiraho, ahu eri ahu eyegyekire hakozirwe omu kiti kandi hariho na waaya z'amashanyarazi, hariho nana amashanyarazi nainga ahantu ahariho amashanyarazi, entebe ahu eri eriho yonka kandi ewaaya ahu eri eyegyekire omu mwanya ogwo

Ogu n'omugyera. N'omugyera gurimu amabare. Harimu amabare againe kara erikwiragura agamwe ti gakwiragura, agamwe amabare tigaine kara emwe. Ebishaka ebimwe bikwatsire nibirebeka kuba biri gye kandi ebya hanuya nibirebeka kuba byomire. Amaizi n'agomugyera kandi gari aha sipidi nigatambura ha sipidi nyingi eya amaizi. Hariya hariho nk'omuti na namabare aga tigakushushana kandi hanuya homire kuriya tihomire.

Omuntu ajwire omwenda gw'okwiragura akwaitse akacupa omu ngaro karimu saabuuni ariyo nagishuka omu ngaro. Egi saabuuni neyita oburofa oburikuba buri omu ngaro kwenda ngu omuntu atakarwara. Aine empeta omu mukono omurwara.